daganna maate yiinemo woyiite dagate yaa mittu quchumira woye mite qooxeesira gamba yite noota dagate yinanni maatete yineemoti kayiini mittu mini manna callaho

Muronna laalote yinemowoyite murote yaa baatote kansena fultena rumuxite damate woyi sina afidhe lophitanota mirote yinumoro laalote afinemo gumaat yaate

Saffote latishati yineemohu lawishshaho la`numoha ikiro mitte gobara albaani loosaminokire loosinsiha ikiro lawishaho la`numoha ikiro wayi nooki gobara waa esiniha ikiro safote latishaat

Sichona badooshe sichona badooshe yinemmo woyite lawishaho lanumoha ikiro sichoho yaa bandeeraho badoosheho yineemo woyite lawishaho sidaamu qoqowihu woluyihu ledo ditaalano taalo di ikano

mininna biirote uduunne yineemmohu lawishshaho la'nummoha ikkiro biirote uduunne mine abbi'ne horonsira woy minira adhine hara didandiinanni mini uduunne degimo biiro haa'ne hara di dandiinanni.

seensilleho yineemmo woyiite seensile yaa duucha woyiite wedellu woy seennu wedelli horoonsishannoha ikkiro konne assidhannori kayni.

borrote uduunneeti yineemmo woyiite lawishshaho la'nummoha ikkiro biire borrote uduunneeti chooke borrote uduunneeti hakkiinni sa'e maarkerete yinanniti duucha dana tuffaannoti borrote uduunneeti.

superimaarikeettete yineemmo woyiite babbaxxitino wole basera woy wole suuqera hanse hoongoommoricho marre afi'neemmota superimaarikeettete yine woshshinanni.

Sagale sagalete yinemo woyite initaniti duchu dani sagale hedhano lawishaho budu sagaleti yinaniti sidamaho omolichoho yinanna cukamette woyi ee shafetatte yinanna hedhano

odoote yineemmo woyiite mittu manchira afe egenninokkire woy haaroricho egensiinseemmoha odoote yine woshshinanni tini odoono manchu beetti

godo'lete yineemota duucha woyiite godo'la baxxannori wedellaho mhakii no sa"e wedelluyiiwiino sa"e baxxannori qaaquuleho yaate qaaquulu godo'le hanaffuro mine sagale hanqattanno.

maxaaffate yineemmoti lamewa beenkanni mangistete woy dagate widoonni afi'nanni maxaaffanna ayyaanaamitte woy amma'note uurrinshsha widoonni afi'nannita.

mininna biirote uduunnichooti yineemohu mine horonsi'nanihu baxinno uduunicho ikkanna biirote haronsi'neemohu mine horonsi'neemohunni baxinoha ikkanna isi mimito lawaahano ikeenna ko"ee ko"iiwa massa dihasiisanno.

muuziqaho yineemmo wote lawishshaho lamu dani muuziiqi no mittu ayyaanaammo muuziiqaati yinanniho layiinkihunni sirbu muuziiqati yinannihu heeranno.

muronna laalote yineemo woyiite murote yaa baatote kaanseena rumuxite woye damate, sina amadde fulttannota murote yiniro laalote yineemoti kayiini aanisenni tayiinse iteemote.

Babaximo danni udunichoti yineemohu lawisha la'numoha ikkiro disitenna duku dixaadano wole wolereti hakichini sae wombare lawiyori mine horo'nisi'nemori.

boohaaranni mereershaati yineemo woyiite lawishaho la'nummoha ikkiro lekkate kaase god'le puulete godo'le teebile woyi teenisete godo'le yinanni duuchawa beenkanni tini godo'leno.

Roso, rosoho yineemmo woyte mitu manchira woyi dagate lophote xinta ikkino daafira roso rosa lowo geeshsha manchi beettira lophote xintaho yaate.

seensilleho yineemmohu lawishshaho saansille hasirannohu wedella ikkiha ikkiro wedellu giddono roorinka labbalu seesa baxxanno hakkuno...

boohaarranni mereershshaati yaa boohaarranni mereerishsha la'nummoha ikkiro wedellu gamba yite puule godo'litanno mine mezinaanya woy boohaarshshu baseeti yinanni

Biifisa biifisate yinemo woyite mitoricho busheworicho la`ne biifinsaniha bifishaho woyi bifisate yiniha ikiro lawishshaho ishinino mine fiinne bifiniro.

muronna laalo muronna laalote yineemmo woyte lawishshaho la'nummoha ikkiro mitto haqqa rumushshuyi iske damattete geeshsha nooha murote yiniha ikkiro laalote yineemmoti isi aana af'neemo gumaati

Hodhishana yineemo woyite hodhishaho yaa albi yanahana xaa yanaha yine lamewa beenkani albi yana harichuni woyi farashuni hodhisinay xa kayini motorete kaameluni hodhisinayi

godo'lete yineemmoti duuchu dani godo'leeti heedhannohu faaro kandanni godo'linanni godo'le lawishshaho sidaamu budira nooti godo'lete yiniro hakkiino sae lekkate woyi angate kaase.

elektiroonikisete yineemo woyiite elektiroonikisete yaa lawishshaho anganke horonsi'nanni he'noomo silke woy laptope woy komputere hakiino sa'e babbaxiyoore televishiine kuri elektiroonikisete yine woshshinanni.

Baatote ofolanna xagge, baattotte ofolanna xaggete yineemo woyite xe'ichamenna woyi illallame baatto heedhano teneno duuchawa la'nanni.

daganna maate daganna maatete yineemmo woyiite daga daga ikkitawoohu maate duuchu raginni ganba yite xaphi yitewoowa dagate yine woshshinanni

Giwirina giwirinahi yineemo woyite babaxitino hajjo haare daanoha giwirinaho yine woshinani

sumudaho yineemmohu mitte gobbara aymasi xawisannoha ikke mitto baycho ofolle leellannoha sumudaho yine woshshinanni konne sumudano babbaxxino garinni

Super marketete yineemo woyite lawishaho la`nemo woyite super marke mittu manchi jawa suuqe fane wole suuqara nooikire abbe worena daga xaqam`itanota

sumuda sumudaho yineemmohu lawishshaho la'nummoha ikkiro mitte gobba umose umose xawisannoha ikke heeranno kuni sumudino

Dadaloho yineemo woyite dadalu duuchawa beehamano lawishaho sagale dada`le loosiranoha dada`ani no yine woshinani hakiino sa`e duuchu dani dadali heerano

faashinete yinemotti lawishaho ee wedellu udirra baxanotta woyi hidha baxanotta ikitanna haarinshotte faashine coyiratte faashinenna hatono babaxitino faashine

mininna dubbu sadaati yineemoti lawishshaho la'nummoha ikkiro mini saada yaa me"icho, gerechonna hattono harre amadannoha ikkiro gobba saada yaa kayiinni

amma'no amma'note yineemota duuchawa beenke la'nanni lawishshaho la'nummo ikkiha ikkiro isiliminnu amma'no protestantete amma'nonna hattono ortodokisete amma'no yine duuchawa benkay.

elektroonikisete yineemo woyiite lawishshaho la'numoha ikkiro mitu mitu mannoti dhaqa'mitayi noota komputere"oo lawiyoore silke"oo anganke worre horonsi'nayii hee'noomota lawioore firiije"oo hattono babbadhiyoori heeranna.

mininna biiriote uduunnichooti yineemmohu mini uduunnichi mine horoonsi'nanniha ikkiro biironnihu kayinni ha'ne minira diabbinanniho yaate

amma'note yineemmoti lawishshaho la'nummoha ikkiro ortodokisete amma'no heedhanno pirotestaantete amma'nooti yinanniti heedhanno hattono kaatoolikete amma'no woluno konne lawannori heeranno.

hayyonna budeho yineemohu kayiinni hayyote yineemoti hundinni dagino egennonni manchu lamu manch mereero kalaqantinno kopho araarsanota hayyote yiniro budeho yineemohu kayiinni

afantino gashshaanonna annuwa afantino gashshaanonna annuwate yineemmori afantino gashshaano yaa lawishshaho la'nummoha ikkiro topiyaanke gashshe noo dokiteri abiyi ahimedi ikkiro annuwate yineemmori kayiinni bude agartannoreeti.

Mini uduuneti yinemohu lawishaho lanumoha ikiro sofaoo laweori kidanaona dukaoo laweori hatono istofeoona moqonqoraoo laweore mini udunichoti yine woshinani

afantinno gashshaanonna annuwate yineemmo woyiite afantino gashshaano yaa xa lawishshaho la'nummoha ikkiro itophiyaanke gashshe noohu dokiteri abiyyi ikkiro annuwate yineemmoti kayiinni bude agartannote woy seera agartannote yaate.

muronna laalote yineemmo woyiite murote yaa damatte woye darcho rumushsho amandoha ikkiro laalote yaa mittu bayeechinni tayiinse haa"ne inteemmota laalote yinanni

hayyonna budeho yineemmo woyiite budeho yaa amma'note widoonni woy mitte dagara budu heerannose hakkiino sa"e hayyote yinanniti hundinni daggino egennooti.

Poletikkaho yineemmo woyte poletiku yaa mootumma woyi gashshaano horonsidhanoha ikkiro mite daga amansiisate woyi gashshate poletikka dandaa lowo geeshsha dancha ikkittano.

Murote yineemowoyite murote yaa baatote aana safo asire fulanoricho ikiro woliwichini baxano yaate lawishshaho mine murote yaa dichalani murote yineemoti haanja darcho amade fultanote.

daganna maatete yineemmo woyte maatete yaa mittu mini maate ikkituro dagate yineemmo woyte kayni mittu mininni fultino maatta gamba yite daga ikkitino yaate

mini uduunneeti yineemmo woyiite lawishshaho sagale intanni sayiinna diste moqonqora qunba woy jarkiina lawinore mini uduunneeti yinanni

seesaho yineemmo woyiite mittu manchi duucha wote seesa hasirannohu mannuywa fulanno woytenna dikko hattono wi'la gowaaddenyisiwa woy jaalisiwa haranno woyteeti

biifisate yineemmo wote biifisi yaa mittoricho bushe nooricho woyi lawishshaho la'nummoha ikkiro minu ishinnoro hakkonne fiine biifisa biifisate yine woshshinanni.

Safote latishshati yineemmohu ,safote latishshi yaa albaani mitu qooxxeesira mannu xa'mire hooginoha loonsanniha safote latishshati yinanni.

Minenena galani mine galani mine yineemohu baalanka mine mineho yine woshinaniha ikiro galani mine kayini baxxano dadalaniho.

Babaxino dani uduuneti yineemohu, mastaxawu aano horo biricciqo diuyitano, disite uuyitanno horro maqonqoru diaano hatono jaarikinu aano horo duku diaano konira babaxino uduune yineemohu koneeti

Buunu minenna sagalete mine mittu manchi daadalo loosirara haasiriha ikkiro buunu minenna sagalete mine mittenni fa'na daandanno woyi loosira daandanno haakichinni saeno

Sumudaho yinneemohu, lawishaho la'numoha ikkiro mite gobara ayyiimase xawisaha ikkanna, sidaamaho umisi sumudi noosi, la'numoha ikkiro katamisira merreeroho ofolinohu

Daeu agarano yinremori lawishaho la'numoha ikkiro, qawallete heedhanotta qofhanote woyi polisete yinani hakini sae, qoqqowu deerinni heedhanotta liyuhailete woyi baxitino wolqa federalete yine woshinnanni

seensilleho yineemmohu duucha woyiite seesa baxxannori wedella ikkituro roorinkanni meyaa beetto woy seennu seensille woy biinfille baxanno.

hara daa"atanna darama yineemmo woyiite harate yineemmohu hee'noommo basenni mitte base ha'neemmota harate yinanni daa"atate yineemmohu kayiinni anfe egenninoommokkire la'ne maala'lineemmota daa"atote yine woshshinanni.

Baatote offolona dhagete yinemoti lawishshaho la`numoha ikiro sidaamu qoqowira soojati zoonera daaelu woradira afantano baatote ofolo lowo geesha maa`lalisanote.

Baadi xaggati yineemmoti lawishshaho la'nuummoro mannu duuchu garinni xaqamanotta lawishshaho la'nuummoha ikkiro mannu mite haqqicho aanini qoola kayise woyi darcho tayise xaqamanotta baadi xagga yineemmo.

Hara, daa'attanna darama yineemo woyite harate yaa hee'noomowinni ka'ne wole base sa'neemotta harate yinanni, daa'attatte yineemohu kayinnim mitoricho la'ne eggeninoomokire la'ne maalali'neemotta daa'attotte yine woshinani

Muro, murote yineemo woyite lawishaho mangote muro heedhano, wadichote muro heedhano, daguchoyiti heedhano, papayuyiti heedhano tene baalantanni kurino kuri'uu labewori heedhana murote yine woshinanni

daganna maatete yineemmori maatete yineemmoti mitto mine gamba yiino manna ikkiro dagate yineemmoti kayinni duuchu mininni fule gamba yee xaadannoha dagate yine woshshinanni

daganna maatete yineemmo woyte dagate yineemmo woyte mittu minni gamba yee ofollinota mittu quchumira heedhanno daga gamba assine dagate yinanni

Mamanote yinanita duuchawa benkanita ikituro mitte kayini protestantete ama`noti yinani mitte isiliminu ama`moti hakiino sa`e w.k.l heedhano.

seensille seensilleho yineemo woyte mannu biifara eweli hiittooho yinanisikki gede biifannoha seensilleho yine woshsinanni

maxaafate yineemota duuchawa beenkanni tenneno ama'note widooni qixaabano woye qinaabbanota maxaafate yinumoha ikkiro hattono moyuummate woye gashshootu widoonni qinaabbanotano maxaafate yine su'minanni.

Politikaho yineemo woyite politiku yaa mootuma woyi gashaano mite daga amansisatenino asitanoha politikaho yine woshinani.

loosoho yineemmohu lawishshaho la'nummoha ikkiro baattote loosono loosoho yinanni biirote loosono loosoho yinanni hakkiino sa"e daddalono loosoho yine woshshinanni.

hodhishaho yineemohu lawishshaho la'numoha ikkiro xa yannankera mannu motoretenninna kaamellunni hodhisire galino bashsho ikkiro kayiini farashuyiina harrete hattono gaangotenni hodhisiranno.

babbaxxino dani uduunnicho yineemmori lawishshaho la'nummoha ikkiro baalde waa wodhate horoonsi'nummoro birciqqo qolle waa xorshi'ne agate horoonsi'nummoro lamunkuri horo wole wolete yaate

Tuqu xaadooshetti yineemohu lawishaho la'numoha ikkiro televishine, silke hatono babaxinore facebookeoonna inistagraameoo yinaniri no

Mini uduuneti yinemohu lawishshaho lanemoha ikirosiina rakawotena hattono baalde w.k.l mini uduunet yine woshinani w.k.l.

mininna dubbu saadaati yineemmoti mini saadaati yineemmoti harre faradu lukkuwu gereewu gobba saadaati yineemmoti anboomi doobbichu basu"uu lawewoore gobba saadaati yineemmo.

Faashinete yi'neemoti alibanni horo'nsinemore agure woyinoricho yana abitinoricho hidineemotta faashinete yine woshinnanni tene faashineno

kalaqonna qooxeessa kalaqonna qooxeessa yineemo woyiite addi additi kalaqo noo gede addi addihu qooxeessu noo gede la'nanni kalaqote yineemo woyiite lawishshaho la'numoha ikkiro muronna babbadhinori

Seesa seesaho yinemo woyite lawishaho la`numoha ikiro hayishine babaxewo garini ikine biinfe fulanita seesaho yinani kone seesa baxanohu roore anga seene ikana

sagalete yineemmoti duuchawa beenkanni lawishshaho la'nummoha ikkiro budu sagale heedhanno ammaru afiinni (ባህላዊ ምግብ) yinanniti heedhanno tinino shaafeetate cuukkametenna.

safote latishshaati yineemmo woyiite safote latishshi yaa mitte gobbara alba ikke egennewookkire loonsannisaha ikkiro lawishshaho la'nummoha ikkiro fayyimate mine minninsaro.

amma'no amma'note yineemmo woyiite baalanti daga duucha amma'no ammantino lawishshaho la'nummoha ikkiro ortodokise heedhanno pirotestaante heedhanno hakkiichinnino sa'e woluno kuri labbaanno

Loosoho yineemohu, duuchu dani loosi heerano, kunni loosinno battotte looso, dadallu looso hatono dagate woyi manigistete looso yine duuchawa beenkanni

umu dananchooti yineemmo woyte duuca woyte mayti seedisidhannoha labbahu demmo haransi'rannoha ikkiro hayshshi'niha ikkiro kayinni roorenkanni biifanno konni daafira

Roosoho yinemo wooyitte roosu manchu beetira lophote xintta ike woyyi saafo ike afamanno lanumoha ikiro roosino manchi di mishamano

daganna maate yineemmo woyte lawishshaho maatete yaa mittu mini manna ikkiha ikkiro dagate yineemmohu kaynni ee maate duucha xaadde daga ikkitanno

Odoote yineemo woyite, ofootte yaa mittoricho affewokki manchirra oddeesineemotta woyi xawinse kuleemotta hawaqqinseemotta odootte yine woshinanni

Hodhishaho yinnemohu lawishaho la'numo ikkiro xa yananikera manu motoretenna kaamelunni hodhisire galino alibanni ikkiha ikkiro kayinni farashinninna harichunni hodhisire galino kone baala hodhishaho yinnanni

Umu dana'nchooti yineemohu manu amamade biifisire haranoha ikkanna lawishaho seenu uumonssa seedisiranno labalu qole haransirano

Hodhishana hodhishana yineemohu laawishaho laanumoha ikiro alibanni ee mannu saadatenni hodhisire galino xaa kayyinni yaanankera daancha geede maakenuyinna mootoretenni hodhisinanni

maxaaffa maxaaffate yineemmoti lawishshaho la'nummoha ikkiro amma'note widoonninna dagate woy gashshootu widoonni qinaabbe shiqqanno maxaaffa heedhanno tenne baalanta maxaaffate yine woshshinanni.

supermaarikeetete mirteeti yineemoti lawishshaho la'numoha ikkiro mittu qooxeesira shiimaadda suqqa heera dandiitanno mittu manchi jawa asse faniha ikkiro baalankare afi'nanita supermaarikeetete mirteeti yine woshshinanni.

adawu agaraanoti Yineemori lawishaho lanumoha ikkiro sidamu qoqowira adawu agaranno noonsa hatono zoonate woradate uminisati adawu agarano noonsa

hayyonna bude yineemmo wote hoyyote yaa hundanni hanaffe maganu uyiino egenno ikkituro layiinkihunni qole budeho yineemmohu kayiinni mitte dagara umisera heerannosehu budu noose yaate.

godo'lete yinnemo woyiite godo'le lowo geya baxissanno ani lowo geesha teebilete woye puulete godo'le baxeemmo hattono lekkate koyaase godo'le jawa geeshsha baxeemmo

minenna gallanni mine yineemmo woyte galanni mini yaa daddalo diloonsanniho gallanni mineeti yaate mineho yineemmohu kayinni allanni mineno baalanka gamba asse amadanno

Giwirinna giwirinaho yineemohu lawishshaho lanimoha ikiro mittu manchira lophphosira xinta ikena mittu manchi lophote saffo asire ka`ano daafira.

giwirinna giwirinnaho yineemohu mittu manchira woye mitte dagara lophonsara safote xinta ikino daafira lowonttanni giwirinnu loosi daafira irkisa hasiissanno.

mini uduune mini uduuneti yineemohu lawishshaho la'numoha ikkiro baalde mini uduuneeti yine woshshinanni hattono maastaaxawa woy dukka mini uduuneeti yine woshshinanni.

amma'note yineemo woyiite duuchunku mannira umi umisiti amma'not gari noosi hakkuno protestaantete amm'no layiinkihuni ortodokisete woye isiliminnu amma'no yine woshshinanni.

daddaloho yineemo woyiite daddalu yaa mittu manchira lophosira xinta ikino gedenna mittu manch dadaliha ikkiro heeshosi soora dandaanno gede daddalu widooni egeninoomo.

Maashshinubbatte yinemotti laawishaho laanumoha ikiro daanancho bifinsanitta maashinette yiniro haaqa muuranitano maashinette yinne woshinanni

Dadalo dadaloho yinemohu mittu manchira lophote saffo ikke shiqannoha ikana mittu manchi dadaliha ikiro heeshosi soora dandaano.

Min uduuneti yineemo woyite lawishaho baalideoo lawinori, masitaxawu woyi anga haayishinanire lawinori disitenna hatonno tireoo sagale intannire mixashoo lawinori mini uduuneeeti yine woshinanni.

Daganna maattette yineemo woyite, dagate yineemo woyite duuchu mininni gamba yitino maatte daga ikkitanno, maattette yineemoti kayinni mito mine calla heedhano mitu manchi callu beetesebeti yaate

mininna biirote uduunnichooti yineemmohu mini uduunnichi lawishshaho maqonqora diste tire hattono babbaxxewoore ikkiro mitte biirote giddoonni heerannoha kayni.

Dadaloho yineemoha duuchawa beenkeemo, lawishaho la'numoha ikkiro manu mito sagalete mine fa'nanohu dada'lle hakuyinni titifire heesho sootirarati yaate.

borrote uduuneeti yine woshshineemohu lawishshaho la, numoha ikkiro maarkerete yinanniti duuchu dani qalame tuffannota hakiino sa'e biire.

muronna laalote yineemo woyiite murote yineemoti mittoricho kaanseena fultannota ikkitu ikkiro laalote ise aaninni afi'ne tayiinse adhine inteemo guma laalote yine woshshinanni.

kalaqonna qoxeessa kalaqonna qoxeessa yineemmohu lawishshaho la'nummoha ikkiro duucha kalaqo noo gede qoleno duuchu qooxeessi noo gede la'nani ewelaoohu hakko qooxeessaati yinanihu qoxeessunni bandeeti

owaantete yineemoti lawishshaho mitte dagara woy mangistete woy gashshootu widooni afi'nannita owaantete yinanni hakiino sa'e beetu annaho assanoricho owaantete yine woshshinanni.

sumuda sumudaho yineemohu mitte dagara umose xawisannohonna budese xawisannoha ikke quchumisi giddo heerannoha sumudaho yine woshshinanni.

daddaloho yineemmohu lawishshaho la'nummoha ikkiro sagalete mine loosiranno manniha daddaloho yinanni hakkiichinnino sa'e mannu saada woy babbaxxewoore uduunne daddala dandaanno.

booharranni mereershshaati yineemmo woyte lawishshaho la'nummoha ikkiro duucha woyte lekkate kaase godo'le woy dstv yinannita godo'le marre la'nannita booharshsha woy booharanni mereershshaati yinanni

hijaara hijaaraho yineemohu hintsa masaariya ikkanna amaru afiinni kuni uduunino hawaasa la'numoha ikkiro atoote zuuriira warkaho shiimare worooni hige hakkuyii qooxeesira heeranno.

minenna gallanni mineeti yinannihu yawu lamunkura badooshshu heerannosi lawishshaho la'nummoha ikkiro mineho yinannihu baalunku mine ikkiro ee mittoho daddalo loosi'nanni mittoho gallanniho yaate.

Roso yineemmohu heeshshonkera xinta ikkino daafiranna qoleno mite gobba mara'ate woyi massagate dando affi'nanni rosunni ikkino daafira roso rossa lowo geeshsha hasiisano.

elekitironikise elekitiroonkisete yaa istoofeoo lawewore firiijeoo lawewore hattono televizhine silke redio woluno kuriuu labbannori heedhanna

odoote yineemmo woyiite mittu manchira afinokkire hawaqinseemmotanna woyi xawinse kulleemmosita leellinsheemmosita odoote yine woshinanni tini odoono

seesaho yineemmo ikkiro lawishshaho la'nummoha ikkiro seessa baxannori seenne woy woxaate ikkituha ikkiro ninkeno hattonni woxxaate ikkankenni ka'nohunni seesa lowo geya hasi'neemo

Muronna laallote yineemoti, irisha la'numoha ikkiro muro kaanseenna fulitanotta woyi rumusho damatenna daricho woyi sina afidhinonite gede, laallo yineemoti kayini isse anninni adhi'ne inteemote

Eggeenshiishaho yineemo woyite mittoricho daga afinokire hawaqisate woyi xawinse leelishate fushinaniha eggeenshishaho yine woshinanni kunino duucha woyite

daddaloho yineemmo woyte daddalu yaa manchu umisi heeshsho woyyeese heeratenna koe albaanni sae ha'nosiha shorrannoha daddaloho yinanni

loosoho yineemmohu lawishshaho la'nummoro duuchu dani loosi heeranno ee baattote loosi looso loosoho yinanni mangistete woyi dagate looso loosoho yinanni biirote loonsanniha loosoho yinanni woluno konne lawannohu heeranno.

elekitiroonikisete yineemmoti lawishshaho la'nummoha ikkiro silkenke giddo silkenke horoonsi'meemmore woy silkenke elekitiroonikisete yinummoro lawishshaho telewizhiine woy kompiitere elekitiroonikisete yineemmo.

daganna maatete yineemo woyiite maatete yaa mittu mini woye mittu manchi maate ikkitanno dagate yineemoti kayiini duuchu mininni gamba yitino maate daga ikkitanno.

Sumuda sumudaho yineemo woyte lawishshaho la'numoha ikkiro sidaamu qoqqowira umisihu sumudu noosi konni sumudinni hitee gobbahoro sumuda calla wore wolewa sonikkiha ikkiro banidde afa dandiinanni

faashinete yineemmoti lawishshaho la'nummoha ikkiro ee wolericho albaanni dayiinoricho agurre xa yannate dayiinoha horonsi'neemmoha faashinete yine woshshinanni.

Mininna dubu saadati yineemoti, mini saada yineemoti, gereewo'o laweyori, lalo'o lawiyori hakino sa'e woleno kuriu lawano. Dubu saadati yineemori kayinni babaxitinori doobbichonna ambooma lawinori

Owaantete yineemohu lawishaho mito xiwaminoha mare xami'ne mittore anga worre fuleemohanna hatonno shiirino manicho sheshifanchishaniha owaantete yine woshinanni

Mini uduunet yinemohu lawishshaho lanumoha ikiro ofolate xaqaminaniha dukka soofa lawishshaho wintletere hattono babaxewori heerano.

bunu minenna sagalete mine lawishshaho la'nummo ikkiro lamenka daddalu mine yiniha ikkiro mittu manchi buna calla loosira dandaanno hakkiichinnino sa'e sagale calla loosira dandaanno

Mininna biirote uduunet yineemohu Mine horoni'nanni uduune biiro amande diha'nanniho mine calla horonsi'nanniho biirote horonsi'nanni kayinni biirote calla horonsi'nanniho minira adhi'ne diha'nanniho

hayyonna budeho yineemmo wote hayyote yaa ee kalaqote egenno woyi lamu manchi mereero kalaqantanno kipho ararsatenni afi'neemmota ikituro budeho yineemmohu kayiinni mitte dagara umisera heerannoho.

loosoho yineemmo woyte duuchu gari loosi no duuchu dani loosi no yineemmo woyte baattotete looso mite yinanna daddalu looso lame yinanna, mangistette looso woy dagate looso sase yinanna konni garinni duuchawa beenkanni.

muronna laalote yineemoti addi additi yaate murote yineemoti damatte woye rumushsho amadde fultannota ikkitiru laalote yineemoti kaayiini damatete woye murote sinchu aana afi'ne tayiinse inteemota laalote yinanni.

Kalaqonna qooxeessa yineemmo woyte kalaqote yaa muro haqqe woyi babbaxxewore ilalao qooxeesaho yineemmo mitu manchi heerano qooxeessa qooxeessaho yineemmo.

Super maariketete yineemo woyite, super maarikketete yaa mitoricho wole suuqera nookiricho duuchankare daga affidhano gede asine fananita jawa suuqe halalado super maariketete yinnanni

odoote yineemoti mitte daga woy mittu manchi afe egeninokire haarore kulleemota odeesineemota odoote yine woshshinanni.

kalaqonna qoxeessaho yineemmo woyte lawishshaho la'nummoha ikkiro kalaqote yineemmori wayi kalaqote haqqu kalaqote babbaxeworichi kalaqote hakkiihichinni sae qoxeessa yineemmohu mittu manchi heerannowa qooxeessa yine woshshineemmo

elektironikesete yineemmo woyiite anganke lawishshaho anganke horonsi'nayi he'noommo silke elektironikesete yineemmo compuutere televiyiine hattono babbaxxewore

babbaxino dani uduunnichooti yineemmohu lawishsaho la'nummoro birciqqo uyiitanno, horo jarkiinu diaanno, tire uyiitanno horo qole dukku diaanno.

Bunu minena sagalete mine bunu mine yineemohu manchu umisi hasatosi garini loosirano dadaloti yaate sagalete minet yinemohuno hakko garini horonsinaniho.

mininna dubbu saadaati yineemmoti mini saadaati yineemmoti lawishshaho gerecho meicho lalo lawinore mini saadaati tiniro gobba saada kayiinni amboomanna hattono woleno kuriuu labbanno.

hara daa"atonna darama yineemmo woyiite harate yineemmo hee'noommowiinni ka'ne ha'neemmota harate yineemmo daa"ata miottoricho anfe egenninnoommokkire anfe maala"lineemmota ikkitanna darama kayeenni

godo'lete yineemmoti duucha basera afantannota ikkitanna duucha wote godo'la banxanniti kayiinni puulete yinannita woyi lekkate kaaseeti yinannita ikkitanna woluno kuriuu lanbbannori godo'lete dani no.

Booharanni merreerishatti yineemo woyite, lawisha la'numoha ikkiro booharanni mereerisha baxanori weddella ikkitanna duucha godo'le heedhano base ikkitano irisha la'numoha ikkiro

sicconna badooshsheho yineemohu mitte gobbaha lawishsha la'numoha ikkiro baandeerase siccoho yine woshshinanni hakkuno.

muronna laalote yineemmoti lamunku adda addaati yaaate murote yaa mittoricho kaanseenna fulannoha ikkiro laalote yineemmmoti hakkuyi aaninni xinqine adhineemmote yaate.

koattetet yineemmo wote koattete yaa lekkanke gufichu gane woyi buko kisseennanke lekkanke baccannonkeki gede assate kaa'lannonkeha koatete yinanni.

hodhishshanna yineemo woyiite hdhishaho yaa lamu dani hadhishshi heeranno saadate hodhisi'nannihu angate hodhisi'nanihu hattono makiinuyi woye motorete hodhisi'nanihu

hara daa"atanna darama yineemo woyiite daramate yineemohu mitte basenni he'nooniwiinni woy ikkitiyooti urdete gedeeri xadeenna woy hude dhaadeenna agure ha'neemota daramate yiniro hara kayiini hee'noomowi ka'ne ha'nannite.

Agatote yinremotti duuchawa beehantano lawishaho laniha ikkiro buna anganitta agatote yinayi waa anganita agattotte yinayi hatono biira woyi lasilasa anganita agatote yine woshinayi

daddaloho yineemohu duuchu dani daddali heeranno hakkuno lawishshaho la'numoha ikkiro mannu saada nagada woye daddala dandaanno.

hara daa''atanna darama hara yineemmo wote hee'noomowiichinni ka'ne hasi'nummowa hara harate yiniro daramate yineemmoti kayiinni baxxeewori hude woyi urde xaaddeenna agurre ka'ne ha'neemmota daramate yinanni.

elekitiroonikisete yineemmo woyte lawishshaho la'nummoha ikkiro firije silke hattono rediyo kompiyutere woluno kore lawannore elekitiroonikisete yine su'minanni

afantino gashshaanonna annuwate yineemmori afantino gashshaano qoqqobba woye gobba gashshitinore ikkituro annuwate yineemmori kayeenni

Giwirinaho yineemmohu lowo geeshsha safote xinta ikke manchi beettira lophote gumu albisancho ikke afamanoha giwirinaho yinanni.

murote yineemoti lawishshaho la'numo ikkiro abbine kaanseenna mure fule rumushsho damattenna hattono sina kalaqirannoha murote yine woshshinanni.

biifisa biifisate yaa mayyate? biifisate yineemmo wote mittoricho bushinoha woy lawishshaho la'nummoha ikkiro mine fiine biifinseemmoha biifishshaho yine woshshinanni.

Rosoho yineemo woyite rosu yaa manchu beettira lophote xinta ikke shiqanoha ikkino daafira mitu manchi mite gobba gaasha dandanohu rosunni ikkino dafirra rosa lowo geya asifellage woyi danchate yaate

giwirinnaho yineemmo wote lawishshaho la'nummoha ikkiro giwirinnu mittoricho latishshaho woyi anfe egenninoommokkiri ikkankera ee hasi'ne assineemmore.

Adawu agaranoti yineemo woyite adawu agarano duuchawa beenkani qawalete derini qodhanote yiniro woradu deerini polise hedhano hakiino sa`e babaxitino wolqa.

Maashinubbate yineemoti kayini umo loonsanitta woyi dananicho mudhinanitta maashinubbate yiniro, gidde daaqqinannitanno maashinubbate yinnani hakininno sa'e haqa loonsanitta babaxitewota maashinubate dani heerano

amma'no, amma'note yineemmo woyiite manchu beetti duuchu dani amma'nooti amma'ne heerannoti lawishshaho la'nummoha ikkiro ortodokisete amma'no amma'newoo manni heerawoo pirotestaantete amma'noota amma'newoo manni heerawoo isiliminnu widoonnino hattono.

Adawu agaraanno, adawu agarano yineemoti lawishaho la'numoha ikkiro mitu manchi mitu manchi lrdo giwamanokki gede kiipho kayisanokki gede agaritanotta adawu agaranooti yine woshinaninsa

kalaqonna qooxeessaho yineemmo woyiite kalaqote yineemmori muro woy babbaxxewoore iikkiha ikkiro qooxeessaho yineemmohu kayni mittu manchi heeranno qooxeessa woy quchuma qooxeessaho yine woshshinanni.

Sufote latishati yinemohu mittu quchumira woyi mitte gobara ikke egenewokiricho lonsami amaru afiini limaatete yinanita safote latishati yine woshinani teneno afinanihu daga gashitino gashaano widooni.

ko"atete yineemoti lawishshaho la'numoha ikkiro lekankke gufichu woye kinchu babbaxiyoorichi gane gufisanonkeki woy madiisanonkekki gedenna lekkanke bukote xookkannokki gede

Koattete yineemmoti manna gufichu woyi kinchu gane gawajanokki gede kaa'littanotenna lekkate wodhiniro biinfileho horo uyittanote.

ko"attete yineemmo woyiite ko"attete yaa lekkankera wodhine horonsi'neemmota gufichu woye cifichu gane goddaasannonkekki gede assitannota ko"attete yine woshshinanni

Giwirinaho yinemohu lowo geesha horo aanoha ikkana hakuno insa widoo afinemo owaanteni woyi amaleni lowo geesha umonke losanna mani iiliwa iila dandineemo.

Ama'no, ama'note yineemmoti lawishshaho la'nuummoro ,itophiyu giddo duucha ama'note dani heerano prostetatete ama'no. isiliminu ama'no hattono orthodokisete ama'no yinanna duuchu dani ama'no heedhano.

Seensile seensileho yineemowoyite lawishshaho lan`umoha ikiro duuchawoyiye wedeluyiwa anfayiha ikiro umonsa hayishira seenu umonsa amaxa baxewo garini leelishanoha seensileho yine woshinani.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

Dadaloho yinemo woyite dadalu manchu heeshosi woyesarana wole albaani ledosi noohu mare iilinowa cuminowa dancha looso lae dadalanoha dadaloho yinani.

odoo odoote yineemmo woyiite mittu manchira afinokkire hawaqisa woyi xawinse kula odoote yine woshshinanni lawishshaho telewiyiinetenni la'neemmore

supperimariketingete yineemo woyiite supperimariketingete yaa mittoricho wolewa hoongoonniricho hakoyee afi"nannita jawa suuqe supperimarikeetete yinanni.

Daganna maattette yineemoti mito mine gamba yite heedhanotta maatete yiniha ikkiro duucha minanni gamba yino mana woyi mitu quchumu gido heerano mana dagate yine woshinanni